niriba nyɛla ban bɛ kpɛ shɛbi ʒɛ lori zuɣ' tuutanim bɛla lori maa zuɣ' saa ka bɛ ʒɛn ʒɛya ka gbabi bɛni samibɔdi titali ka niribaanahi bɛ samibɔdi maa ni niriba maa nyɛla nisalinim pam situsi nyɛla din zan zaya ka yiliya nyɛ din zan zaya yino maa yɛla zaba ka pɛli

yiya ni m-bɔŋɔ yiya maa bɛnbɛnimi ka palli do di sunsuuni ka kom din nyɛ ko' titali doya ka piɛli na yiya maa shɛli nyɛla zaɣ' piɛlapiɛla ka mɔri bɛnbɛni ni tihi ka bɛ me gooni n-giligili ka loorinima gba bɛni